Kune denda tinouya ngedutu. Vazhinji vanoriti korona. Vamwe niwo vanoriti zvimweniwo. Tinode kubaatenda yaamho madhokodheya edu anohamba achichumaira eitironzera kuti ngatidloke zvivhare muromo, ngatigeze nyara nguwa ngenguwa.

Zvirwere zviriyo mazuva anaya zvapinda kuwanda kudarika vantu. Unozwa kuti abuda ngaapa kunoda kuuya Korona. Waendawo ngaapa kwai kune Korera, saka tinosisa kuramba takazvidziirira kubudikidza ngekupfeka zvivharamuromo, ngekupfekazve kuputira nyara dzedu nekushamba nguva ngenguva.

Kunedutu mupengo rinouya nebesha gurutu panguva yrkutonhora yakanyanya iya zvirozvo tinosisa kuzvigadzirira kuitira kuti paya patinomuka paya tinosisa kuisa mvura yedu teifukira teitora kana mandimu aya zvinosisa kuti zvinge zvakanaka

Madhokoteya edu kana kwazi kune denda rinotyisa riya vanosise kunge vakadxoka mbahhla dzekudzivirira denda rineri kune zvivhala mulomo vese vanosise kunge vakazvidxoka zvirozvo.

Dzakaita semukuhlani dzinoonekwa nemuchini dzinosisa kugara dzaiswa pese pese kuitira vantu vese vaone kuti kwava nemukuhlani, isusu vantu tinosise kugara takashamba maoko nekugara tine zvivharamuromo kuitira kuti utachiona husaende kweshe kweshe.

Kune denda rekuti tikarizwa rikadaidzirwawo ngeveutano tinosise kubuda teshe mumambatso tondorapwa denda iri kuitira kuti risaramba reitibata .

Zvirwere zvinokonzerwa ngedutu mupengo zvinosisa kudzivirirwa teipfeka zvivhalamuromo nezvinovhara maoko edu kubai putira zvemene mene kuti tisabatira.

Denda rinohamba nemututu rinoda kugara takapfeka zviro zvekudziirira zvakaita sezvivhara muromo nezvemumaoko zviya. Zvirozvo zvinodiwa.

Zvitenda zvizhinji zvinouya ngemadutu, zvinombaada kuti vantu vagare vaka shambidzika. Kune mutombo unozo budiswa ngema dhokodheya, wekuti vantu vano sise kuramba vakashamba maoko ndiwo. Uchiramba wakagara wakato ubata pega pega paunonga wachungamidza muntu, uno sise kuutora, wofafaizira pamaoko ako.

Kune denda rokuti chero madhokotera emene anotorizeza. Denda ranga rakadai ndiana khorona vaya arisei denda rakajairikaba. Antu anosisa kuramba vakapfeka zvivhara muromo nemagirovhusi kuitira kuti risa vayambukira.

Zvirwere zvinouye ngomututu tinosise kugara takazvidziirira. Tinosisa kutsvaga zvivhara muromo, totsvagazve nemabonifera akona. Totsvagazve nezvivhara maoko. Mwiiri weshe unosise kunge wakambaadziirirwa.

Madhokotera edu anosisa kupfeka zvivhara muromo. Kuitira kuti pasavanavo denda riya rinouya nedutu, zvirozvo zvakakosha, ngekuti zvinopa kuti chero varwere vanonga vauyavo kundorapwa vasabatavo dendawo iri.

Kune mukhuhlani unouya nemphepo, uyo watinosisa kunase kudziirira, kuitira kuti usabata chero madhokotheya emene, anosise kunge akadziirira ngekuti akuna kuti uri dhokotheya ere.

Ana varikuchikora kana kune zvakashata zviya ,zvinosisa kugara vakazvishamba mawoko awo kuitira kuti vasabatwa ngezvirwere zvakashata.

Pane chirwere chinenge chakaningirwa kunyika dzeshe. Chirwere chinechi chakadisa kuti chidzivirirwe uyezve munyika machinenge chakanyanya kuwanda munodhonetwawo zvakaita mari vanhu vobvisa padoko padoko.

Tinoda kubonga yampho hurumende yedu inoema ema kugadzira kwezvibhoranai kuitira kuti vantu vachere mvura yakachena . Mvura iyoyo inenge yakambaati mbworyo vantu tisu tingazotouraya temene hedu asi i-ii zvinenge zvakarongeka.

Tino sisa kufundisa vana vedu kushamba maoko ngemvura yakachena ine sipo kuitira vasa batira matenda ariyo ngekuti mazuva anaya kune matenda akawanda ano hamba nge mututu .

Patinenge teyifundiswa ne madhokotheya payani tinosiso kunge tine bhilo ne bhuku teyi bhala pasi kuitira kuti tisazo zvikanganwa zvavanenge vati bhuyira.

Kune nyika dzekubaiti dzinoemerera kodzero yeana. Anouya nezvikafu mwuzvibhedheyamwo, veipa vana mai vakona. Zvirozvo zvakanaka vana vanohlamburikawo ngokuti umweni mwana unenga akabarwa asina kuhlamburika.

Pazvibhedhlera pedupo panosise kunge pane marumu anogara zvinenge zvaunzwa ngenyika dzimweni dzekubanze, zveipuwawo vantu pachena pasina kutengeserana. Panosisazve kunge kune mhatso dzinovakwa dzinge dzabudisirwawo mari ngedzimweni nyika.

Tichibara ana edu tinosisa kuenda nawo kuzvibhedhleya andokasika kuningirwe kuti vana vanava vanoneseka ngedenda rakadini tikaonekwa kuti vanenge vasina utano hwakakwana vanosisa kupuwa zvibota pachibhedhleya po veirya naimai vakhona veiryawo veihlamburika mumwiri mwawo.

Muzvibhehlera mwedu mune zvakawanda zviro zvirimwo, mazuwanaya mane zvimushini zvinenge zvine mvura zvekuti pega pega paunopinda unosise kushamba maoko wotsikazve ngetsokazve ,mvura ineyi inenge ine mitombo yekuti usabatwa ngezvirwere.

Munharaunda matinogara munosisa kunge muine mvura dzakachena dzekuti muntu wese unosisa kushamba maoko ake paadira nekuti zvirozvo zvinodiwa muutano maoko ndoanobata zviro zvakawanda wanda.

Tine vanopinda mumamizi veitironzera ngezveutano. Peshe pavanonga vasangana nemunhu vanomuronzera ngezveutano. Antuwo anosisa kupuwa mare yakakwana ,anodetsera mweya dzeantu.

Kuchinge kwauya denda rinobate nyika yeshe kune nyika dzinenge dzakati budirirei dzinouya nezvikafu nemitombo zveipa nyika iya inenge yawirwa ngedenda iroro saka zvinenge zveitirawo kuti zvisazonyanya kuita nzara munyikamwo zvoti chirwere nenzara.

Ona madhokoteya anenguwawo yavanotofunda ngezvekuona ngezvevarwere chirwere chiri kuuya ichi tochiita okurapa takadini zvirozvo vanombazvifunda nguwa nenguwa avangoambi ngekuapa chirwere ichocho.

Kune vantu vane dambudziko refuting vanenge veirwara havo nepfungwa vanosisa kuenda kuzvibhedhlera mwedzi nge mwedzi veinopuwa zvavanosisa kupuwa kuti musorowo ugadzikane zvakanaka. Vanosisa kuoneswa kuti vanosisa kuziva zvakati zvakati.

Vantu vazhinji mazuvano vakuita dambudziko rekutemwa ngemusoro dambudziko iroro rinonyanya kubata vaya vanogara vakafunga zvakanyanya vantu vazhinji varikufunga ngezvakawanda nguva iyoyo mumhatso munonga muine nzara .

Munthu ane chirwere chephloko nguwa zhinji unogara eisheka ega zvirozvo zvinenge zvakabva nemupfungwa makemo munenge musingafungi zvakanaka nhlondo dzake dzinenge dzisingafungi zvakanaka dzisingatori mushe

Kune vantu vanotambudzika nechirwere chepfungwa , vantu ivavo vanosisa kuningirwa mwedzi wega wega kuzvibhedhleya iyoo asi vazhinji vanenge vakaitawo zvavakaita vakauraya, dambudziko iroro rinonesa manje asi rekungotiwo hayi musoro wavhiringika kwenguva iyoyo rinoda kunatso kuongororwa.

Vantu vankrwara ngechirwere chefungwa vanosise kumbounganidzwa veimbofundiswa vari pandau imwe veironzerwa kuzi nevanogara navo vakhona varimwowo veibhiirwa kuzi tikamupa mushonga munosisa kushandisa zvakadai muntu wenyu anotwaya.

Vanhu vanenge vanorwara ngechirwere chepfungwa unondoona vanosiswa muchimhatso chavo vega musingapindi vanhu nguwa imweni vanotosungwa kuitire kuti vasatiza pavanenge varipo.

Vanhu vazhinji vanorwara ngechirwere chemusoro tinosisa kuvabata kunyange vari muzvitoro muya vanosisa kubatwa, vabatwa voendiwa navo kuzvibhedhleya, vaendiwa navo kuzvibhedhleya vanondopuwa mushonga wavanopuwa asi mutombo uno unonga weida kuti mwedzi ngemwedzi voendiwa navo kuti zviite zvakanaka.

Mazuwa anaya kupenga akusisiri kupenga kwekuti munhu waroiwa anhu azhinji akutora zvinodhaka veimwa nxlondo dzawo dzotoshaishika saka antuwo anosisa kutsvagwa ngekundogara kwavo vega veirapwa variyo ikweyo.

Tine vana vatinobara vakakanganisika ndxondo vana iva vanosisa kuiswa paripachikora zviya vanosisavo kuiswavo pavovega veifunda vegavo ,veizwanana, uye vanosisa kuti mwedzi vega-vega veienda kuzvimbedhleya veindoningirwa zvinota zvirinani.

Kune vantu vane mukuhlani wemusoro, wekutopenga wemene. Antuvo ivavo vanosisa kuenda kuzvibhedhleya mwedzi wega-wega veindobairwa nekundotora maphilizi kuitira kuti ndxondo dzavo dzishande zvirinani.

Mazuva anaya tane ndau dzaka wanda dzino rapirwa vano rwara nge chirwere che musoro zveku penga penga antu iwawawo ano sisa kuenda kundo rapwa mwedzi nge mwedzi wei puwa mapilizi amweni hawo kwaku rwara hawo kudhakwa kurara vaka dhakwa vanosisa kuenda kwavo vega.

Tinosisa kuti mwatakagaramwo munosisa kunge mune muti. Munosise kunge mune muti dzakawanda dzakatikomberedza zvinobatsira mukurarama kweantu. Muti inobatsiridza kufema kweantu, kungaa kuzvikora, kungaa kuzvibhehlera.

Anamai vanevana vanosisa kuteedzera mumutsetse kana vauya kuchibhedhleya kundorapwa haikona kupindirana pindirana vanosisa kuteedzera mitsitse vamirira kuti madhokoteya auye kuti varapwe.

Tinosisa kuti tarwara zviya, torumba kuchibhedhleya, tisarumba kun'anga. Mazuvano zvinoda kutanga tarumba kuzvibhedhleya nekuti zvirwere zvawanda. Patinoenda kuzvibhedhleyayo vevana vedu tindodonongodza kuti tinozwa pakati, mwana unozwa pakati.

Patinorwara paya tikaenda kuchibhehleya vakatoti ongorora nemichini dzawo dzaanadzo vakaona kuti atisisi kubuda vanotiradzikamwo muzvibhehleya veitirapa mbichana mbichana teipora.

Patinoenda kuzvibhedhera nevana veirwara, tinosisa kunaso kudonongodza nekuti kune zera remwana risingakoni kubhuyaa kuti chakati changu chinorwadza, saka tinosisavo kudonongodza zvatinoona eibata, panguva yakona iyoyo.

Pazvibhedhleya pedupo panosisa kunge pakaakwa zvakanaka, zvinokhombeka kuti chibhedhleya chakakura. Zvirozvo zvinoitira kuti chero varwere varipowo, pfungwa dzavo dzinenge dzakanyevenuka, nezvinenge zveionekwapo.

Zvibhedhleya zvedu zvinosisa kunge zvakaakwa zvakanaka zvinodakadzawo nearwere akaatemwo zviya avazonyanyi kufunga kanyi vanosisa kunga zvine maruwa akanaka maruwa aya anodetseredza kufema kakurutu kuarwere zvino araidza araidza vanenge veimbodemba varipo pachipatarapo.

Patinoguma kuzvibhedhleya paya pane pavanenge veida kuti tora ngazi vanogona kuti fumbata chibhakera kudai vanenge veiitira kuti ngazi ingoungana pandau imwe. Eepapo vozotora chiini ngazi voiisa kwevanoiisa kwakanaka zvirozvo zvinodiva muzvibhedhleya.

Patinoyenda kuzvibhedhlera zvedu ino, tinosisa kundodonongodza zvatinozwa mukati menyama dzedu, kuyitira kuti tibatsirike zvese zvaunenge weyizwa.

Pazvibhebhedhlera pedu panosise kunge paine mmmm zvimuchini zvinotarise ngazi dzevantu kuti dzirikuhamba zvakanaka ere ,vasati vatokurapa vanosisa kubudisa zvimichini izvo zvokuongorora kuti zvawauya ukudeseka nedenda ripi.

Muzvibhendleya mwedu munenge mune varwere munosisa kunge mune zvinogara mabhuku aunenge wakanyorerwa ndidhokotheya nemutombo dzakhona zviri dera kwesoro. Zvinosisa kugara zvakarongedzwa mwamunenge mwakaata arwere mwo dhokotheya eiuya unongonanga pona apapo.

Pa zvibhedhleya pega pega panosisa kunge pane zvikwangwari zvinoronza kuti munoshanda zvakadini uye nguva yakadini ne zvirwere zvinenge zvei rapwapo pa zvibhedhleya po.

Pazvibhehleya pedu panosisa kunge pakasimwa zvisararazvo zvekuti vantu vaya vanenge eirumwa ngenyoka dzekubara anogona kumboendapo pachisarara veixambayaya. Panosisa kunge pane mumvuri dzekuti movha dzinopakawo pamumvuripo.

Madhokoteya edu nguva yekuti kune zvirwere, anosisa kugara akaxoka zvivharamuromo. Hazvina kuti ndidhokodheya, kuitira kuti vasabatwa nezvirwere izvo zvevanenge veirapa vantu.

Tichigume pazvibhedhleya kune matinotanga kuguma. Vanenge vakaisamo mufananidzo yevantu vanoshandapo ngeurongwa wavo. Kuitira kuti nguwa imweni wasangana nedambudziko rekuti warafurwa ngevamweni vavo, wovatsvaga. Wotsvaka mukuru wavo wovaronzera.

Vana kuzvikorayo vanondofundiswa zve kuti vanosisa kubata zvakanaka vantu kana vakushanda muzvibhedhleya anofundiswazve muchini mashandisirwe adzinoita dzemu chibhedhleya mwo.

Muzvibhedhlera munomu vantu vanofan irwa kufundisana fundisana nevana vanoiswamo vanenge vachangobva muzvikora muya vanosisa kubatwa zvakanaka wo vati kurei vayivafundisa munezvakana wo kuti murwere akauya unozwai muchini unozwai.

Mazuwa anaa anyambori madhokoteyawo anoramba eiwedzera kufunda , eiramba eiwedzera kufunda kuitira kuti oouya anenge aane nendxondo dzakura dzekuti anotironzera kuti dambudziko rakadai rinoda zvakati.

Muzvibhedhlera mwedu, mune vanthu vanogara, vakati kurudzira, iri nguwa yekurima iya, kunobude nthunga dzakawanda, vanogara vakatiti ngwarirai nthunga, saka vanthu vo tinosisa kuvakoshesa, vakanyambozwa kuti kune mukhuhlani uri kuuya, anotironzera, kuti kune mukhuhlani uri kuuya.

Vanoona nezvehutano vanoramba veitifundisa maringe nekurerwa kwevana nekuonesa zve kuti zvirwere zvakati tingazvidzivirira sei zvirozvo zvakakosha zvinotipa kuti vanoramba veitida vantu ava.

Zvibhedhleya zvedu kana kune denda rinenge ririyo vanogadzira mapepa avanohamba veipa vantu kuti kwabuda denda rakati. Saka tinosise kukurudzirwa kuzi kana veida kubairwa vanokokoredza vana, vantu vakuru kundozvibhendleya yo.

Kune nhenda, anosise kuti madhokoteya eitiningira tinosisa kupinda umwe ngaumwe eiongororwa denda iri. Umwe ngaumwe eiongororwa eionekwa kuti haana ere denda rakadaro.

Mazuva anaya madhogodheya anosisa kumboronzerana pachawo eibhuyirana ngezvemitombo dzinenge dzirimo muzvipatara neminyowani dzinenge dzapinda veironzerana kuti idzi dzinosisa kushanda zvakadai, idzi dzinoshandazve zvakadai.

Antu kuteya yedu anoona ngezvezvirwere anosisa kuti achiono kuti kurikuuya denda rakati oronzerawo amweni ngekukasira kuitira kuti reidziirirwa rodziirirwa

Kana tasvika pazvibhedhlera pedu tinosise kutsvaga ndau yatinogara yakanaka takaemera madhokodheya edu kuti atange mushando. Izvozvo tinosise kuzviona kunyange vasina makumbo vaya vanosise kupuwa madondoro ekuti vahambe ndiwo pachibhedhlera po.

Madhokoteya eipinda muzvibhedhleya umwo munenge mwabarwe mwana anotanga kubata mwana ona kuti mwana akagwinya ere oteerazve mayakhona voonazve kuti hwakagwinya ere veisisokubudiswa vobudiswa .

Zvibhedhleya zvedu zvikuru zvinosisa kunge zvine mhatso yakawanda. Zvinosisa kunge zvine kuchingwarira mutombo, zvine kunorapirwa vana, pekurapirwa vanakadzi vemene. Zvirozvo zvinosisa kunge zvakawanda, vantu vakanyambowanda vanoenda uyu kwake uyu kwake veindorapwa kwona ikweyo.

Zvibhedhleya zvedu zvakawanda zvakaakwa zvakambanaka zvapedza zvinonamirwa zvikwangwari zvekuti antu aerenge kuti panoshandiwa zvakadini pazvibhebhedhleyapo. Saka tinoda kubonga yambo.

Muzvibhedhleya mwedu umo mune zvimubhedha zvekuti ukagumapo usingakoni kumuka nokudini, vanokutora kubva mumovha yaunenge wauya nayo vokuisa pamubhedhapo kusvika wasvika kwaaunenge uchifanirwaa kundorapirwaa.

Muzvibhedhleya medu, munempikicha dzatinopuwa paya patinoguma paya, teyiningira ningira zvedu, teyiwona, teyiyerengawo zvatinenge teyiyrenga takamirira madhokoteya.

Pachibhedhlera chega chega panosisa kunge pane movha inotwara varwere tomboti dambudzikoro raramba kupera pachibhedhlera chona ichocho murwere unosiso kuendeswa kune chimweni chibhedhlera anoonekwa zve.

Muyaaa munenge mwakaata arwere madhokotheya anoita ekuhamba mhatso yega yega veiningira arwere mangwanani ayaa. Veiona kuti uyu waanani uyu, uyu zvee unokodzera kuti abude nyamushi uyu zveienda zvakadaro.

Pazvibhehlera pedu panosise kunge painemuti pekuti vantu vafunge kudzorora ,vanombodzorora havo vakamirira kuona varwere vavo .Miti dzona dzinosisa kunge dzakaiswa pasi pechisarara .Chisarara chinechi vantu vochigara pachiri. Zvinombaidadisa pazvibhehlerapo .

Pazvibhedhleya pedu teigumapo, panosisa kunge pane zvikwangwari zvinobhuyira kuti poundorapirwa denda rako reunenga weizwa ngeapa, ngekuti kune zvibhedhlera zvakabakura yaambo zvekuti unokorera kuziya kuti kunorapirwa ngekuri, kunochengeterwa varwere ngekuri.

Zvibhedhleya nepeshe panoitwe ngezvekurapwa vantu, panosisa kunge panemuti dzekuzororera nezvihlayo zvekuti vaya vanenge vasvika vakamirira nguva yevarwere vagare. Zvirozvo zvakanaka, zvobaadiwa pazvibhedhleya.

Madhokotheya edu mazhinji anombaabatikira vana vadoko. Nguwa zhinji ndiwo anototifundisa kuti hawabara kudai mwana unomwiswa akadai. Ende zve unofana kumubata akadai. Zvakambaanaka ndosaka kweikurudzirwa kuti vantu ngavabarire kuzvibhendleya.

Muzvibhedhleya mwedu, nguwa zhinji munosise kunge mune zvekuita kuti mupinde mphepo inotontorera. Munosisa kunge munezve zvekuti mupinde mphepo inodziya kweipisha waya. Zvirozvo zvakakosha kuitira varwere, nguwa yekupisha nenguwa yekutonhora.

Muzvibhendleya medu tinosisa kuti tinge tine zvivhara muromo ngekuti mazuwa anaya matenda awanda anohamba ngemadutu. Saka hazvinei kuti dhokoteya ere kana kuti murwere. Muntu ngaapfeke chivhara muromo.

Pazvibhedhleya pedupo panosisa kunge paine wanoshanda, wanoshanda amweni mabasa emaoko zvakafanana nekusima maruwa kwemene panosisa kunge paine zvihlayo zvekuti tasvika teirwara tombo gaara takamirira dhokoteya wedu, zvirozvo zvakabaakosha. Panosisazve kunge pane wanobika sadza wachipawo..

Zvibhehleya zvedu zvikuru zvinosiso kunge zvakakomberedzwa zvakanaka kuitira kuti vantu vasapoya ngokuti kunemamai aya akazvitwara aya pane pamweni pavanombofunga kupoya kubudamo.

Muzvibhehleya mwedu nemunotengeserwa mutombo vantu vanoiswa munenge mune mutombo vaya vanenge vachitoziya vakafundira nezvemutombodzo nekuti paunozouya nechibhuku chako chakanyorwa chiya vanoamba nekunonga vokupa vokironzera kuti enda womwa nguwa yakadai yakadai.

Muzvibhedhlera medu kana munotengeserwa mutombo munosisa kunge makarongedzwa zvakanaka ngeurongwa hwekugara kwemutombo dzinenge dzirimwo chirocho chinosise kunasa kuoneka kuti mitombo dzineidzi dzakagara zvakanaka here kuitira kuti uya anonga eitengesa asazopa vantu isiyo.

Mune munenge meivhiiwa munhu munguva imweni unenge asangana netsaona kana kuti unoda kubudisa mwana, madhokoteya anosisa kuwanda mwona imwoomo ngekuti zvinoda kuitwa zviri mukati mendani, zvinoda kukasika zvine zvine mukuwo wazvo wokukasira.

Kune zvirwere zvatinosisa kuningira nguwa imweni mwedzi wega wega zvepamwoyo Zviya zvinosisa kuningirwa kuita kuti zvisakuwadza mwoyo mukatimwo ngekuti zviro zvakashata zvikaregererwa waya.

Vanhu vazhinji vaakubatwa nedambudziko repamwoyo, dambudziko ri iriri rinokura mbichana-mbichana. Parinokura mbichana-mbichana tinosisa kuenda kuzvibhedhleya teinoriningirwa kuti hatina ere, zvakagara zvakanaka here.

Pane patinoti murwere wedu warwara zvakanyanyisisa madhokodheya anosisa kurumba kwona kwaanenge akawatamwo. Achionesana kuti hino zvazvadai todini nguwa imweni anoronza kuti ngaadarikire aende kuchibhedhleya chimweni chakati kureyi.

Tinosise kuti taenda kuchibhehlera toti vanenge vakuwara vaya. Vane muchini wavanobudisa wavanoningira makodo ako mukati mwawo. Tauningira vanomutironzera kuti regai timupe mutombo wakadayi.

Kudhaya kuya tayite okubhuya timene kuti ndinozwa pakati, ndinozwa pakati ,hino mazuwa anaya zvaanepamweni, unombaaronzerwa ngomuchini kuti ropa renyu maiwee arisi kuhamba zvakanaka, muchini ndiwo unotironzera tayenda kuzvibhedhleya.

Ana madhokoteya eduwo aya, anosisa kumboita nguwa ari ega eyionesana ngonyaya yemuthombo dzinonge dziriyo ngouti gore rega rega kunobuda muthombo munyowani dzegadzega saka anosisa kuonesana kuti uyu ngati ushandise zvakadai.

Munhu akaenda kuzvibhedhleya vakandoonekwa kuti mumwiri mwake amuna ropa rakawanda vanomuwedzera. Vakaonazve kuti mvura mumwiri mwakemo hamuna vanoitenga vokuwedzera, zvirozvo ndosaka teiti zvibhedhlera zvakanaka. Uri pamba unofa neinoponwa.

Mazuwanaya kwanemichini dzinoona ngezvemukati mundani mwemene kungawa muhloko yemene dzeibudisa mupikicha kuti chimiro chiri mukatimwo chiri kuhamba chakadini.

Kwatinoyenda kuzvibhedhleya kwedu, tinemufananidzo unenge wakayiswa kumadziro. Vanenge vakakhombedza kuti kunezvikafu zvakanakira kudliwa, kunezvimweni zvokuti atisisikuzvidlya zuva ngezuva.

Muzvibhedhleya mwedu nguwa zhinji unotoona kuti nguwa imweni murwere watamika madhokodheya paanouya achiningira kuti anode kubaira ere kana kuti anotokasike kuona kuti apachina zvemuntu apa.

Kune rimweni denda raunotzwa ukabata wega unotozwa kuti uuu apa nguwa imweni pane bundu unosisa kurumba kuchipatara wondoningirwa ngemadhokotera kuti bundle rineri rakakura zvakadini mukati.

Mazuwa anaa, muzvibhedhleya mwaane michhini dzakawanda, dzinoshandiswemwo, machini dzinedzi dzinoda kupota dzeigezwa, saka vane mitombo yevanodzigeza ndiyo kuti isaramba ine majemusi, ngekuti inoshandiswa pavanthu vakawanda. Kune mitombozve dzekuzorawo maronda aya, zvinodini-dini.

Munotorwa ngazi dzedu mwuya munosisa kunge mune runyararo ngekuti munenge meiitwa ngezvendaramo yevantu, hamusisi kuramba meiita noizi, vanenge veipatsanura kuti ngazi iyi ngaiende kwakati iyi ngaidai.

Munoongororwa ropa muya mune muchini unosvika woradzikwa vokuningira mwiri wako weshe weioneka kuti ngazi unayo ere kana kuti auchina. Muchini uyu wakambanaka unobakuronzera zvemenemene.

Munogare ngazi dzaanenge atitora munonga mwakosha munosisa kuremekedzwa . Amusisi kundopindwa pindwa munosisa kugara munerunyararo musina vanemhirizhonga ngekuti hamudiwi noizi.

Mundau inotorwa ropa mazuwa ano mwaane muchini zvakawanda zvinenge zveiita sekuti zvimweni zvinokeresa keresa zvimweni zviri kudini dini mazuwano mwabaane zvimichini zvakawanda zvinopatsanura mvura neropa zvinodi aah! heyi aah zvaazvirungu zvega zvega.

Munogara ngazi mo munosisa kuva mune zvakawanda zvine chekuita ngekupona kwevantu muchini dzakawanda dzavanotora ndidzongazi muchini dzavanoita kuti iyi yakashata iyi yakanaka .

Michini mizhinji iri muzvibhedhleya inotikombedza zvinenge zviri mukati mwemundani medu nemukati memuviri medu zveitironzera kuti nguwa imweni zviro zvakatoshata kugara nechekare.

Munotorwa ropa muya reitsvetwemwo munosisa kunge musina muntu weshe weshe chero isusu vanenge vatorwa ngazi yakhona atimbototenderwi kuendemwo tinongotorwa ropa rondosiiwa mwona umwomwo mwakachengetedzeka tozodaidzwa tobhuyirwa kuti ropa renyu rakamira zvakadayi.

Munotorerwa ngazi dzatozombongwarirwa dziya dzinenge dzeida kupuwa vaya vanenge vadhumana nemabhazi munosisa kunge makarongedzwa zvakanaka ende ngazi idzi dzinosisa kugara pakanaka pekuti apasviki mhepo kana zuwa.

Vanotora ngazi dzemumuviri medu, madhokodheya anosise kudziisa ,pakanaka apo paanozoenda nadzo munogara mwadzinogara eiongorora kuti ,ngazi ineyi yakanaka ere ,kana kuti yakashata.

Mune matinondobeka mucano wedu nengazi dzedu muromo vanosise kuti tacama waya vanosisa kunyora mazita edu vonamira pachigabapo kuitira kuti zvisazosiyana ngekuti vanenge vachada kuzotironzera kuti mucamo wanhingi wabatwa ngechirwere chakadai.

Munotorwa ngazi umu, munoenda muntu wondotorwa. Atorwa otokasika kubuda. Munosise kunge meigara muntu anongotore ngazi pamubhedha. Hamusise kungogarwa kungopindwa pindwa njee. Wotorwa ngazi yako unozi wozouya papera mazuwa akadai, woronzerwa kuzi zvakahamba zvakadai.

Mune ndau dzinongwarirwa ngazi yatinenge yatorwa iya nemadhokhodheya nemuqama watinenge taqama uya mune ndau mavaoenda kunoningira kuti kuti ngazi idzodzo dzakachena ere kana kuti adzina hino vokuronzera kuti dzine dambudziko rakadini.

Munogara ngazi dzinemixamo muya hamusisi kungopinda vantu njee veshe-veshe. Munosisa kupinda vanoshandamwo, veichiongorora veichipatsanura kuti uwu muxamo uyu, waakuda kudai, iyi ngazi iyi inoda kuwedzerwa kumuntu uyu.

Kune munogara ngazi dzavanenge vatora dziya munosisa kunge makachena, munosisazve kunge mune zvekuzosuka ngokuti mune michini dzavanoshandisa dzinoda kugara dzakasukwa ngemutombo yekusuka iya.

Munogara ngazi muya nemunonasirwe mitombo munosisa kunge mune runyararo rwakanaka kuitire kuti paya pavanenge veipima pima zvavanenge veipima amusisi kuita musindo umwomwo ngekuti vanozokanganwa zvavanenge veipima pima., munosisa kunge mune runyararo mundaumwo kuitira kuti vapime zvakanaka vasingakanganwi.

Madhokoteya anosisa kuti vana Mai vayani vanenge vabara vaya veivafundisa kuti mwana babatwe zvakadai mwana ngaapuwe mukaka akadai kunyanya nyanya amweni anenge asikayozii kuti unosisa kupuwa mukaka akanasa kugara zvakanaka kudai akabatwa ngemuoko uyu.

Madhokodheya anoona nganamai akazvitwara anosisa kuwanda ngekuti yei vana vanobarwa zuwa ngezuwa uyezve vanorwara zuwa ngezuwa vanosisa kuti zuwa nguzuwa veiuya kumishando veiona vana kuti vadini .

Madhokotheya edu eipinda munenge mune vana munguwa yemukhuhlani ,vanosisa kunge vakagqoka zvivhara muromo vachienda kunorapa vana .Izvi zvakakosha kuitira kuti vana vasabatira zvirwere.

Nguwa zhinji kune ana anobarwa akaremara anhu iwawawo anosisa kuenda kuzvibhehlera mwedzi ngemwedzi vachindo fundiswa kuti idai idai nguwa imweni vanozokonawo kuhamba ngekuenda kwenguwa ndokunge aramba eifundiswa saka anamai endesai ana kuzvibhehleya veindowonekwa ngema dhokodheya

Vanakadzi vanemimba nevane vana vantu ivava vanosisa kugara vari kuzvibhehleya veipuwa mitombodzimweni dzinoita kuti vasabatws ngechirwere chiya chenhunga Saka vanosisaromba vakaenda kuchibhehleya.

Madhokoteya mazhinji anosisa kuti mwana akauya korapwa, anosisa kumushekerera-shekerera. Kuitira kuti vaone nguva yekuzomubaira naiti iya zvisazomunyangadza aite sekuti uchiri pakushekapo.

Tichinge taenda kuchibhedhleya nevayana tinosisa kuyaiya dhokoteya anenge eitibhiira ngezvemaringe nekuti mwana unenge eizwei tinosise kuyaiya zvaanenge eibhuya.

Muzvibhedhlera manezvimuchini zvakawanda wanda zvinotikombedza muyiri wedu weshe kuti panetsinga isingachahambi ropa. Muchini unokudza kuti iyi tsinga ayichahambi ropa iyo. Inosisa kudai kuti ihambe ropa zvakanaka.

Zvimichino zvemuchibhedhleya zvinotikomba zvega kuti tazviiswa pazviri zviya zvinondokomba zvega kuti uyu haachina ropa mumwiri mwake, ngavedzerwe ropa, uyo haachina mvura mumwiri mwake ngaavedzerwe mvura.

Tine zviro zvakawanda zvinoshandiswa paya panonyanye kurwara munthu panosise kunge pane chekuxanira chinotora muxamo kumunthu chichiuyisa munonge mu makanaka mekuti chindozongodururwa.

Pane pamweni paunenge usingazii kuti ndaendeswa kuchibhedhlera ere unozomukawo wakakomberedzwa nemuchini ikako pakawanda unenge wapererwa nguwa imweni wapinda nedambudziko Saka muchini dzekuzvibhedhlera dzakanaka dzinodetseredza detseredza kufema kwemunhu anenge asingachakoni kufema.

Muzvi bhedhlera zvekuno mune zvi ovha ovha kuti dai nguwa imweni pasvika murwere usingakoni nekudini vanotora zviovha ovha zviyani vodaidza dangani ndi dhokoteya unenge ari kure odairawo ouyawo eirumba veingodaro .

Muzvibhedhlera ndogodheya umwe naumwe une mushandiro waanoita, umweni dhogodheya wakaendera kuchikora kuti adusa mazino, umweni wakaendera kuti arape madziso saka anhu woo ane chimwe nachimwe chavanoita, anosiswa kuremekedzwa.

Muchini dzaayo muzvibhehlera medu umu mazuwa anaya dzadarika michini dzaivayo kudhaya, chega-chega denda rinosisa kunga rine muchini weikuronzera kuti denda iri rapakati, rinoda chakati.

Tinosise kuti taenda kuzvibhedhlerayo vakatiningira ngezvimichini zvavo tinosise kuteedzera zvavanenge vatironzera zvinenge zvabudisa zvimichinizvo tinosise kuzviteedzera kuti tihambire pamwe.

Tinosisa kuti mitombo dzedu tinosise kudzingwaririra pandau yakanaka uyezve tinosisa kunasa kuziya kuti mitombo uyu patautora tinoita mazuva manganai nawo teirapika teirya tiriyo kumhatsoyo.

Techigume pazvibhehleya kuti tione kuti uyu ndidhokodheya unonga akaisa kamweni karo muhuro mwake karo kanoaka kanoita kuti akaguma mune arwere unenge eivaningira kuti murwre uno uchiri kufema ere, murwere uno zvichiri kushanda ere mundanimwo..

Muzvibhedhleya medu mune mitombo dzakawanda mube mitombo dzimweni dzinoita kuti wandu anenge aramba eyimbai bara aya vanobayirwa mitombo umweni kuti asasaramba eyibara bara amborera vaakabara ava.

Mitombo muzhinji yaamuzvibhedhleya, aichaiti zvekumwiwa. Mizhinji inohamba ngemwaanokuwedzera ngazi paya, ndomwavanobairira mitombo unowu, kwai ndokuti ukasike kushanda.

Muzvibhehleya mwedu umu muzhinji mushini dzinoiswa mungazi yeimboonekwazve kuti ngazi inei yakanaka ere uyezve michini dzimweni vanonase kuona kuti mwiri memuntu uyu ngazi ichimwo ere, mvura ichimwo ere zveienda zvakadaro.

Kune micheni dzakawanda muzvibhedheya umwo zvinoti kuti ndaenda hangu dai ndane mimba ndinoguma ndovaronzera kuti ndanayo .veida kunasa kuona kuti ngeyemene ere vonditaticha pamichini yavo, voningira zvinenge zviri mundani mwangumweshe zvotobuda pamuchini paya kundironzera kuti eya wanayo ine mwedzi yakati.

Tinoda kubonga yaamho muzvibhedhleya mwedu mune zvakakwana nezvigero zvekugura-gura paya pavanovhiya vantu paya vantu vanosisa kunasa kuzwisisa kuti panapa taakuvhiiwa asi mazuwa anaya azvichaiti kuti uzvizwe vakukupa mushonga wekuti wekuti apana nechaunozwa, unozozvizwa wapera.

Madhokoteya edu eyiningira vaya vantu ava ningira vasina ku ndxoka zvepa maoko ne zveku vhala muromo zvirozvo zvino detsera maningi pavanenge veyi ningira vantu kunyanya vaya vakazvi twara vaya vaya vanoningirwa isingaiti saka zvinongo detsera hawo asabatwawo ne zvirwere zvaka wanda wanda.

Muchina dzizhinji dzazara muzvibhedhlera dzinoshanda ngemagetsi kana kuti ngezuwa waya zviro zvo zvinoitirwe kuti paunongosvikawo magetsi kusina vanoshandisa zviya zvezuwa zviya wokuningira kuti ngazi yakoyo iri kuhamba zvakanaka ere auchapetuki ngekuti yuwi kwai magetsi akuna.

Kune mutombo muzhinji isngaitiwi zvokumwiwa, isingaitiwi zvokuti dai ungatu tinomwa ari maphilizi, mutombo iwowo unotorwa woiswa mukaro kanohambisa mvura kachipinza mumwiri mako woshanda wakadaroko. Zvirozvo izvozvo zvino.

Kune zvigero zvakawanda wanda zvinodetsera paya pavanenge veida kuvhiya mundu kuti vamusone zvirozvo izvozvo zvinosisa kunge zvakagara zvatorwa kudhaya pavanotanga kumunyaradza paya zvona zvinenge zvatoiswa pandau kudhaya.

Zviro zvekuchibhedhleya zvizhinji zvinotozikanwa ngemadhokodheya arimwo zvinoshanda zvirozvo ukasvika zveizwi apana naMwari unopetuka kumbatso kwako ngekuti zvinenge zvatamika zvirozvo.

Kune zvimuchini zvinonasokuningira nyama dzedu kuti dzatambudzika ngeyi dzeitironzera kuti zvinosise kuhambiswa zvakadayi tinosisa kubonga yaambo tichienda kuzvibhedhlera nguva nenguva kuitira kuti tione kubatsirika .

Tinosise kuti tikaenda kuzvibhehleya akuna muchini unotamikeyo ,michini yeshe ungamudoko ungamukuru unoshanda tisadzitorera pashi zvirozvo zvinombaashanda zvakanyanya.

Kune zvimuchini zvekuti unoti tikasvika muchibhehleyayo, vanosise kutirapa ndizvo veishandisa zvona zvimuchinizvo. Zvinokuronzera kuti iwewe dambudziko rako rawauya ndiro ngeiri.

Zvinoshandiswa muzvibhehleya zvakadai ngekuti kunoonekwa munosisa kunga mune muchini dzinosuka makumbezi anenge akafuka varwere, nezvinotora ropa nezvinoningira mundanimwo, zvirozvo zvinodikamwa zvinosisa kunge zvirimwo muzvibhedhleya imomo.

Muzvibhedhleya zvedu mazuwa anaa maanemichini dzinoningira ngazi yedu, dzinoningira mundani kune anamai vakazvitwara vaya dzinoningirazve.

Zvimweni zviro zvinoshandiswa muzvibhehleya umwu ukazviona chero zvakawa pashi haungambotozvinongi ngekuti unonga usingazii kuti chiro chichi chakatsonga chichi chinoshandei, Saka zvinozikanwa nemadhokoteya kuti ichi chinoshanda zvakati. Zvirozvo zvinenge zvakatokosha kwavari chisipo muntu avhiiwi.

Zvimuchini zviri muchibhohleya mwedu zvinonasa kuti ningira kuti denda redu ratasangana naro ngeripi taningirwa kudaro wotironzera kuti zvinoda mutombo wakadini unowanikwa here pazvibhedhlerapo kana kuti unotoenda kuzvitoro kune vanotengesa.

Muzvibhehleya medu kune vanenge vakaguka vaya nguwa imweni itsaona, imota dzinenge dzabonderana unosisa kwenda kuchibhehleya ondoningirwa kuti waguka zvakadini kuti zveida kuisirwa simbi mungazi mwakemo dzoisirwa kuitira kuti dzijoinane nemakodo anenge adambuka aya.

Zvimichini zviri muzvibhehleya zvese unozviona kutsonga ukati azvina zvazvinoshandawo hazvo izvi haiwazvve zvinotoshanda awungauchekwi usina zvimichinizvo zvinosisa kunge zviripo zveshe izvi zveiningirwa kuti chakati chiripo ere, wotora wopa anoshandisa.

Muzvibhedhleya medu hakuna chisimo kuti vangakorera kukurapa ngokuti hachimwo. Zviro zveshe zvamwo kushandisa zvimwe zvakatsonga hazvo asi zvinongoshanda zvakadaro.

Mushini muzhinji dziri kuuya dziri kubva kubanze kwenyika. Tinosisa kuti madhokoteya edu amweniwo andofunda kubanze kwenyika kuitira kuti afunde ngezvemuchini dziri kupinda. Asazogara wakangogara pazvibhedhleya usingashandi weizi havakoni kuushandisa.

Muzvibhedhleya munezviro zvakaita zvitoko ukazviona unoti azvisizi kushanda zvinoba shanda zvirozvo zvinenge zveizikanwa nemadhokodheya edu.

Kuzvibhedhleya kwedu ungava waenda weizwa kuti nyama dzangu dzinohwadza hwadza, vanosisa kukuongorora kuti hauna zvirwere zvakawanda-wanda ere zvepabonde. Vanokutora vokutora ngazi yako, veikuongorora veiisa pachimuchini chavanoisa, vozokuronzera kuti unayo ere.

Paya panodhuma mota panobuda vantu vanenge vakuwara mirenje vanenge vakuwara mioko vakazoenda kuzvibhehleya vanondooneka kuti murenje uno hawa guka ngati mupe umweni usiri hawo wemenemene wekuti adetserekewo kuhamba.

Patinotorwa ngazi paya vanosisa kunamira zina redu pazvibhohleya po kuitire kuti padzinomboenda kwadzinoenda kunoningirwa dzeipetuka vanosisa kutipa zvekuti dzakabuda zvakanaka here.

Zvimuchini zvizhinji zviri muchibhedhlera zvinoitirwa kune vakadzi vaya vakazvitwara vayavanondoningirwa kuti mwana wavakatwarawo mundanimwo wakagara zvakanaka ere uyenhewe muhlobonyi mwanawo.

Zvimuchini zvedu zvizhinji mazuva anaya zvinoshanda ngomagetsi. Anobaira pamagetsi, pedze vopedza vopina pauripo zvochionekwa kuzi ngazi yako irikuhamba zvakanaka here.

Muzvibhehlera mwedu mwaane michina dzakawanda dzimweni ukasatonasodziningiraka aumbofi wakaziya kuti inomboshandeyi muzvibhehleramwo zvotozikanwa ngemadhokodheya kuti mishini idzi dzinoshande zvakati.

Kune zviro zvimweni zvisingasisi kutamika pazvibhedhlera ngekuti zvikatamika muntu unogona kutofa aguma pachibhedhlera saka zvinosisa kunga zviripo nguwa ngenguwa.

Mutombo vemuzvibhodhleya tinosisa kuti taubeure touvhara. Kuitira kuti usaradhimbika neana kuti vasautambisa saka tinosisa kuti tadaro tou vharazve.

Patinorwara nechindenda chendunga chiya, tinosise kurumba kuchipatara ,vanemutombo wavanosise kutipa. Vatipa mutombo uyu tinosisa kuwutedzera, haudi kusiirwa panjira. Kare kwaizonzi ukasiira panjira unokona kutobatwa ngaayo kuti unopenga.

Munogara mitombo yedu mwedu muzvibhedhleya mwo munosisa kunge mweikiiwa kuitira kune amweni madhokodheya anojaira kuba mutombo. Saka munosisa kukiiwa makii obatwa oiswe pakanaka. Mutombodzo dzinosise kurongedzwa zvakanaka dzisingahlonganiswi hlonganiswi ngekuti heyi vantu vanozopuwa mutombo usiriwo.

Mitombo dzedu muzhinji tichinge taitora kuzvibhedhleya tinosise kuibeka pandau yakanaka pasingapindi mvura pasinga gumi zuwa kuitira kuti irambe yakanaka.

Pazvibhedhlera pedu panosise kunge pane zvekuputira maoko, pane zvekuputira maoko ngekuti madhokotera eshe anosise kuzvishandisa, aasisi kubata murwere asina kuputira maoko.

Mitombo dzedu dzechirungu dzakanaka Tinosisa kudzingwarirawo pakanaka uyezve tinosisa kunyazo kuverenga chimhandi chinenge chiri mukati umu topedza tonaso kuchinzwisisa patinenge ta..

Mitombo yechiyungu yakanaka tinosisa kuti kana tabhuirwa kuzi ndidhokota tiimwe tomwa. Kwete kuti tinohamba mumapato kungoti ndinozwa musoro momwa, nguva imweni kuzwa musoro kwako une chinenge cheikonzera kuti uzwe musoro. Saka tinosisa kuenda kuzvibhehleya teindopuwa maphilizi emene.

Mutombo dzedu dzemumazvibhodleya dzatinopuwa dzemabhodhleya idzo, tinosisa kuibata zvakanaka. Hatisisi kuisiya peshe peshe. Hatisisi kuisiya panosvika vana kuitira kuti isavhurika vhurika.

Mitombo dzedu dzemabhodhleya tinosisa kuti taivhura toibeka pakanaka, pasingagumiriri vana ngekuti vana vanozoipwanya zvotane basa uyezve tinosisa kuimbonya zvakanaka pamuvharo pawo.

Mitombo yedu yechirungu yakanaka, inoyitawo kuti muntu eyizwa dayi mundani, dayi chikotsoro, chinodzakira ukayimwa ngemwazvo, hayizodi kuzowanza zvoyita vana vemazuwaanaya, kuti vanotora chibhotoro chakazara vomwa cheshe votodhakwa.

Mazuwaanaya kwane mapilizi akawanda amweni anoita kuti antu tisabata mimbadzi dziriyo eya ngekuti azvidi kuramba worudza ana, ana mazuwano anoda kuti bare bare kurira kuti uzoona nguwa yekuafundisa. Kudhaya kwakusina izvozvo kwaiva kungobara ngokuti vanga vasingaendi kuchikora

Mutombo dzedu dzatinenge tapuwa kungaa kuzvibhedhleyayo tinosisa kuitedzera ngemazvo ngekuti mazuwa anaa ukasaiteedzera unouya kurwarazve unosisa kuramba wakambatomwa kana wazi imwa.

Mitombo yedu taitora kuzvibhedhleya iyo tinosisa kuiisa pandau yakanaka. Isingasviki vana vadoko ngekuti vana vadoko vanoshanja. Isu vakona tinosisa kuiisa pasinga pishi ngekuti mitombo iyi inosisa kugara pakatonhorera pega-pega.

Pane petinoti tinenge takuwara paya kana kuti tarwarisa tinosise kuende kuchibhedhleya taende kuchibhedhleya tondowedzerwe ngazi kana kuwedzerwe mvura mumwirimwo zvirozvo zvakakosha.

Mitombo yedu mizhinji yekuzvibhedhleya tinosisa kuti taipuwa, tinosisa kuerenga- kune chinxadhi chiri mwukati mebhokisi, tinosisa kuchierenga zvakanaka kuitira kuti tizoziya kuti mutombo uno uyu unoda mazuva manganai ndeiushandisa.

Mutombo wekudzora uya tinosise kuti taubeura tisausiya wakavhurika ukangoti pindei chimhepo kudai unooma atichatoushandisi zvataide kuushandisa.

Zvibhodhera zvedu zvinonge zvine mutombo akaita semaphilizi munenge mune zvimunyu zvirimwo, zvimunyuzvo zvakakosha zvinoitira kuti maphilizi edu asabuda mweya hino amweni tinoona eizvirasha eiti azvida basa , zvine basa gurutu zviro izvozvo.

Mitombo yedu taivhura tiri kumamphatso iyo tisauberazve kuti urambe wakabeuka unosisa kuti tavhura tikaushandisa tinosisa kuuvhara kuitira kuti usarashika pashi.

Tinosisa kuti tikatora mutombo tikauvhura usasagara panogumira vana nokuti mwana ari mudoko unobaangarara unogona kuchitora ovhura ochishiye chakadaro otomwa zvondovakuwadza mukati mendaramo yake .

Mitombo yeshe mizhinji inosisa kunge iri muzvibhotoro. Tinoimwa tine zvipunu zvinotonyora pazvi nxadhi zvinenge zviri muchikadhibhokisi monyorwa kuzi unomwiwa zvipunu zvinganayi. Saka tinosise kuchierenga chinxadhi chiya.

Muzvibhehleya medu mune mitombo dzakawanda dzinoita kuti tinogeza ngazi yedu inonga yasvipa, tinouyazve kuwedzerazve mvura dzinenge dzapera mumwiri mwedumwo.

Mitombo dzedu dzebesha mizhinji dzeana dzinondowanikwa mune dzemvura mvura mwo ngekuti dzemvuramvura dzinedzi dzinokasika kurapa vanhu. Maphirizi vana vazhinji avamadi vanomapfira.

Pazvibhehleya pedu kune ndau inenge yakarongedzerwa mutombo. Ndau iyoyo inosisa kukiiwa, kuti mitombo dzedu dzisabiwa, dzigare dzakangwaririka.

Mutombo mizhinji unoita zvekudonhedzerwa mungaa munzee , mungaa mumadziso zveienda zvakadaro mitombo iyoyo inombashanda yambo inombakurudzirwa.

Kune mitombo dzinoiswa muzvipepa dziya dzozotorwa zvinohambisa ropa zviya vobairira mitombodzo adzichatenderwi kumwiwa dzinombaiswa mona imwomwo zvoenda muropa mbichana mbichana kusvika zvapera ungozozwa nyama yako yagwinya.

Mutombo dzechiyungu dzakanaka dzebesha dziya dzakabanaka asi vantu ndovakidziita zvisizvopi, vazhinji vakudzitora voamba ekumwa muchuchu wese mutombo unenge urimuzvibhotoro zvirozvo zvinokonzerwa kuti pfungwa dzawo dziite sedzovhiringika kudai veigara vakadhakwa.

Mitombo dzedu tikadzipuwa kuzvibhedhleyaiyo nedzimweni dzisingadi kusangana nedzimweni dzinosisa kuiswa padzo dzega tinosisa kunasa kuona kuti mutombo uyu ndauisa pakanaka ere.

Tine mutombo dzatinokurudzirwa kuti tikaenda kuzvipatara tikabatwa kuti ropa redu harisi kuhambe zvakanaka vanotipa mitombo dzinoidzi. Asi taitanga tisasairekera inenge isingachadi kurekera kuenda teingopuva mwedzi wega-wega.

Mutombo muzhinji dzekuzorera dzinosisa kuti dzigare dzakakonyiwa zvibhotoro zvakhona kuitira kuti dzirambe dzichishanda dzisingazoomi Saka tinosisira kuramba takakonya zvibhotorozvo.

Tine mapirizi akawanda muzvibhedhlera anotipe kuti tikamamwa waizwa musoro unonyarara ipapo ipapo zvirozvo zvinosisa kugariwa nazvo mukupona kwendaramo kwedu.

Maphirizi mazhinji tinoti tikamavhura zviya tinosise kunase kuerenga kuti azwi anomwiwa rimwe ere kana kuti anomwiwa mairi. Anomwiwa warya ere kana kuti anomwiwa usati warya.

Mitombo mizhinji yechiyungu tinosise kuti taitora kuchibhedhlera tinosise kuiise pakanaka ngekuti mabhodhleya anoputsika. Aputsika ayichamwiki mitombo iya inosise kuiise pakanaka pekuti aiwi.

Mitombo dzakaita mvura Kazhinji dzinodetsera kukasika kupinda maphirisi ngekuti dzine simba rakawanda asi dzakadaro dzinosiswa kuvharwa zvakanaka uchinge waibeura unosisa kuivhara zvakanaka.

Mutombo muzhinji yaakunasirwa mazuvaano aya inotorwa ngenaiti muchibhohlera mwo, haibudi ngokubuda ngekupfanya, tinoitora ngonaiti wozopinda ngenaiti mumwiiri weibairwa.

Mitombo dzedu mizhinji muzvibhedhleya umu tinosisa kuiningira pabhokisi payo. Kuti mutombo unouyu uchiri kushanda ere, zvadaro zviya tinosisira kuningira chinxadhi chinenge chiri mukati mebhokisi. Chinga chakanyorwa kuti mutombo vatamupa unouyu, ngevekuti munomwa mazuva akadini.

Mapilizi mazhinji atinopuwa muzvibhedhlera anenge akanaka ngekuti madhokodheya anenge amaona kuti aya anoshanda. Kuneamweni vanohamba veitengesa, kuhamba muma rodhi veitengesa mapilizi teitenga apa atimazivi kuti wakamatenga kuri. Izvozvo zvakashata zvinouraya utano hwedu.

Kuenda kuzvibhedhleya kwakanakira kuti vanokuronzera kuti denda raunozwa iri rinosisa kurapwa ngomuhlobo wakadai ngemapirizi kunyangwe vasina pazvibhedhleyapo unorumba woenda munotengeswa mutombo wotondopuwa.

Mitombo dzeshe dzakaite sedzinogara muzvichubhu dzinosise kuramba dzakakonyewa ngekuti dzikavhurwa dzinooma dzinosise kugara dzakakonyewa.

Tinodazve kubonga kune mutombo dzakawanda wanda dzinosise kuzi wadzipuwa uteedzere kubva kupilizi rekutanga kusvika rekupeisira ndokuti riNase kushanda zvakanaka mumwiri mako.

Mutombo dzedu mizhinji dzinosisa kunasekuvhura mukati mwadzomwo mu nenge munechitsamba chinenge chirimwo tonase kuchifunda zvakanaka teiningira kuti mutombo unou wakazi titore chipunu chega ere kana kuti.

Tinoda kubonga yambo mu zvibhedhlera mwo mazara mapilizi asi haa azara mapilizi tino sisa kuti ti tedzere zvinenge zvaka nyorwa ku chibhuku ko kuti kwakazwi mapilizi ano mwiwa kamwe pazuva ngati mwewo kamwe pazuva.

Mitombo mizhinji yemuzvibhehlera inenge iri muzvibhotoro. Asi kuti zvairi muzvibhotoro kudai patinenge teivhura paya, tinosise kunase kuivhara kuitire kuti isabuda mweya, irambe yeishanda zvakanaka munyama dzedu.

Mitombo dzedu dzechirungu dzakanaka, tinosisa kugara nadzo mumambatso kuitira kuti mwana paanobatwa nemukhuhlani tinoona zvekuita ipapo pambatso.

Kune mukhuhlani wekuti unokorera kuziya kuti wobata pari unenge weikunesa nguwa zhinji kana riribesha rinenge reita sokuti rinowa rega tinosisa kuenda kuzvibhehlera ngekukasira tindoonekwa mukhuhlani wo ende atisisi kuenda tisina zvivharamuromo ngekuti tinozondosiirawo anachiremba besharo.

Madhokoteya edu vanosisa ku onesana ngenda ye denda reku rwara musoro tino sisa kunasa kuona kuti denda iri rino rapwa ngei zvadini nekuti ndo rato wanda nenya yeku tora zvino dhaka.

Kune vanhu vanobarwa vane ndxondo dzinonga dzakaita kakuvhiringika. Vana ivavo vanosisa kubatwa zvakanaka. Vanosisa kupuwa zvokuhambisa, vanosisa kupuwa zvokurya, kutongovapawo mahala, pasina mare.

Anamai tiri mumambatso umo, atisisi kupa mwana umweni kuti aswere akabereka mwana, ngekuti uchatoda zvekutambawo, unotoda kuswerawo eyitamba, hino achatotambi ngenyaya yekubereka umweni mwana ,zvakashata.

Vashandi vemuzvibhedhleya vese vanosisa kumboungana, veyironzerana kunge nemarapirwe nemabatiro evanoyita vantu kana vauya veyirwara, nekuronzerana zvinenge zviriyo nguwa yakona iyoyo, veyi bhuyirana-bhuyirana kune vanenge veyitiziye.

Vana vedu tinosisa kuvaburira zvikafu zvinovaka utano yakaita seyana bhonjisi zvinokurudzirwa kuti vaone hutano hwavo weikurawo.

Kune vana vanobarwa vasina kusvika vaya , vanosisa kutora mai vakona vovavharira mumbatso yavo vega. Vapedza voisa vanavo paditi kuitira kuti varambe vachidzirwa. Izvozvo zvinodiwa muhutano.

Kune ana anobarwa ne zvirwere zvakawanda amweni anobarwa asika koni kufema madhokoteya anosisa kurumba rumba kuvaisa pa muchini dzino ona kuti mwana unowu ungawana ndaramo zvadini tinoda kubonga muchini idzo dzirimwo mu zvibhedhleya.

Mutombo muzhinji, unopuwa kuana adoko, tinosisa kuapa mutombo wemvura, uwo mutombo wemvura aunyanyi kuvava, zvinoita maphilizi, saka vana vanoti, katu, votomwa.

Kunana mai vanenge vabara vaya vanosisa kuiswa mumhatso mavo vega vaiswa mumhatso mavo vega nevana vavo nguwa imweni vanawo avana kusvika vanosisa kuwana mudziirwa wamai vakaiswa paditi kuitira kuti chando chisavapinda veikura varimwo.

Ana edu emene anosisa kufundiswa zveutano achakatsonga kuitira kuti ana adoko avanasi kuziya zvaanoita vanosisa kuti vanase kufundiswa zvekushambe maoko zvakadarodaro.

Muzvibhedhleya zvakati kurei vanoisa vana kwavo vega anamai vachona kwavo vega unotoite ekuuya kuzomwisa mwana wako weipetuka paunenge uchiri kusvika mazomupuwa mumaoko.

Ndapota ana mai tichinge tabara ana edu tinosisa kuti tibereke temene ana edu haikona kutopa dambudziko kumwana umweni achada kutodakara, muntu ngaabereke emene mwana wake kuitira kuti umweni mwana aonewo..

Mazuwa ana kwaane zvitenda zvinozotanga zvadaidzirwa kuti ngezuwa rakati tinoda kuti vana vadziirirwe denda rakati tinosise kuendesa ana edu kuitire kuti zvidenda izvi zvisazovabata zvirozvo zvakambaanaka zvakambati mporyo.

Madhogodheya mazhinji anorape vana anosisa kuye akatambanuka kuitire kuti vana asatya patinouya nawo paya, ngekuti vana vakaringira muntu akapfeka ngubo yemadhokoteya iya vanonge votofunge hondo.

Madhokodheya mazhinji evana anosisa kunyorwa pashi teiona kuti taona dhokotera nhingi. Uyezve anosisa kunge ane rudo nevana kuzvibhehlerayo teiona kuti vanokona ere kuita basa rawo.

Tinosisa kufundira mabasa emaoko tirimwo mungaa muzvibhedhleya munga muzvikora memene, teifundisana fundisana kunyange vane mabasa avo emene-mene vanosisa kufundisavo amweni. Kuitira kuti vazive kuti kushanda kudini.

Dhokodheya eirapa mwana zviya ungaa muntu mukuru unonasa kukubvunza kuti unozweyi wakazvitanga riini kuitira kuti aone marapire aangaita tinosise kuaronzera chokwadi chinenge chakaitika hino vazhinji vedu vanofisha kuti ha zvakazodayi hazvifaniki kudaro tinosisa kudonongodza zvakaitika.

Madhokoteya edu ane mwaanombopinda eiona kuti muchini dziri kuhamba zvakanaka ere dziri kushanda zvakanaka ere muchini umwomwo amutenderwi vantu.

Hakuna muntu asina basa. Muntu wega wega une mushando wake. Umweni unokonawo kugadzira mutombo. Umweni unokonawo kudzitora eidzitengesa, mabasa kusiyana. Umwe naumwe uri pabasa pake.

Madhokodheya edu patinopinda waya teirwara nguwa imweni tinonga takangoti rabada tisngakoni kumuka pane chiro chaanosisa kuona ndicho kuti munhu uno apachina zvemunhu pana apa chiro ichocho vanoramaba vakahamba nacho nguwa imweni chinonga chiri muhuro mavo umu, eisvika pamunhu anochiisa pandani pake kana pamwoyo apa.

madhokoteya anosisa kushanda basa ravo remene-mene muzvibhedhleya umu. Vanosisa kuhamba mbatso nembatso einingira munenge makaata arwere vapedza vanoda mutombo vovagadzirira mutombo.

Vese vanenge veishanda mungaa muzvibhebhlera, munga muzvikora mwo mangwanani vanenguva yavanaomboungana veirongerana basa kuti iwewe uchashanda zvakadai iwewe uchadai veionesana mushando.

Madhokoteya edu ndiye anoziya kuti vano isapo ngazi dzedu ndivo vanoziya zvee panogara mvura dziya dzatino wedzerwa munyama medu madhokoteya anenge eyi ziya zvee paano isira mutombo dzavo.

Dhokoteya wega-wega unosise kudada nebasa rake. Ngokuti basa rineri unenge akarifundira kwemakore akareba. Kuzoti uzozi waadhokoteya unenge wabva ngekure. Zvinotora anenge makore ane masere kuti uzozi waadhokoteya. Saka unosise kudada uripo pachibhedhleyapo.

Dhokotheya aripachibhehleya unosisa kuoneka ngembahla dzaanenge akanxoka, nguwa zhinji unosisa kuoneka akabata zvinhu zvinokhomba kuti ndidhokotheya.

Vanachiremba vedu vanosisa kunge veishekerera shekerera kuitira kuti vasatyisa, ngekuti hey pane pamweni peunenge une dambudziko rekuti ukamuona dhokoterawo unotofunga rufu rwega rwega, hino akaseka sekawo zvinonyevenusa nxondo kuti dzisafunga zvakawanda.

Madhokoteya anoona ngezveana akazwa dambudziko rako anonasa kuningira ngekuti mwana ngenguwa imweni yekunyepa nyepa saka anonasa kuningira kuti mwana unou dambudziko rakona ngerei.

Madhokodheya edu anemushando kakurutu kumamai ane mwana anosisa kuramba achiaronzera kuti vana vanosisa kugara vakashambidzika kuitira kuti vasanyanya kurwara rwara.

Madhokodheya edu anosisa kurumba rumba kuisa pamuntu pamuchini eimutitsira ngazi, eimutitsirazve ingaa mvura yemumwiri yemene mushure mekunge asangana nedambudziko nguwa imweni wadhimana nemovha mumapto umwo.

Mazuwanawa madhokotera edu anoshandira mukati munenge mune michini dzakawanda wanda vona vega ndivo vanenge veizviziya kuti michini idzi dzinosiso kushanda pakadai.

Tinosisa kuti tizvikoshese isusu vantu. Kuziva kuti ngatiende kuzvibhedhleyayo tindoongororwa ngazi dzedu ngemadhokodheya. Zvirozvo zvakakosha kuitira kuti wazosangana nedenda rakakura rikasike kurapika.

Panotengeswa mutombo dzechiyungu panosisa kuoneka kuti apo ndopanotengeswa mutombo vanosisa kunge vakanyora pashi kuti pane mitombo uyezve vonamira pavakanyora pachona ngechemurodhi kuite kuti vantu akasike kuona .

Vantu vanogadzira mitombo vanosise kusima mumbuti dzakawanda, ndidzo dzinotipa mitombo yakawanda muntaraunda mwedu, saka vanosisa kusima dzona dzinenge dzakakoshadzo.

Kune ndau inosisa kugara mitombo yakafukidzwa yakaiswa pakanaka uyezve inosisa kugara pandau yadxo dzakarongeka apagumi zuwa apagumi zuwa zvinodetsera kuti mitombodzo dzigare dzakachena.

Mitombo yedu yetinenge teitengesa inosisa kuinda panooneka ngekuti ukaenda pawo wesisa kungokombawo kuti ndoda mutombo uyu wakazwi zvakati..

Munogara mutombo dzedu amusisi kusvika zuwa, amusisizve kusvika mvura, mitombo inosisa kugara pakanaka, pekuti nguwa imweni kana kuri kuwana unosisa kugadzira kakayita kakabhadhi kanovhurwa kudayi, wodziisamwo, wobvapo wopavhara apasisi kutosvika nebukuta.

Munotengeswa mutombo dzedu munosisa kunge mwakarongedzeka, munosisa kunge mune mitombo dzakakwana dzekuti munhu angauya autami, akuna kuti mwozouya musi wakati.

Kunogara mutombo dzedu kunosisa kunge mwakarongedzwa zvakanaka kunosisa kunge mwakaiswa muntu anoziya ngezvemutombodzo tagumamwo atidi kuneseka kuti ndatumwa mutombo wakati woti ii andisi kuona izvo unenge urimwo hawo kusazi..

Mitombo yedu mwizhinji inosise kunge mundau yeimiswa pandau yakanaka ndau inei pasapinda pinda anhu asineyi ngechekuita ngemitombo idzi nokuti mutombo inenge yakabata upenyu hwevantu hwakawanda. Umweni anenge ane utsimwe obairiramo zvisingashandi saka tinosisa kuisa mitombo idzi pakanaka pasingagumi antu ane utsinye.

Mitombo yedu inosisa kugara makanaka inosisa kumbarongedzwa yaamho ichiiswa pandau yakanaka vantu vachinasa kuona kuti vasvika unokhomba kuti uyu ndouda mutombo uyu.

Munotengeswa mutombo dzedu munosisa kunge mwakavharika zvakanaka minosisira kunge musina anopinda pindamwo nezuwa amusisi kupinda zuwa nemvura zve.

Tine zvibhedhleya zvichakaita zvidoko zviyaa. Apapo hapasisiri hapo kuti pangazi atenda angaatapo. Vatenda vanongoendapo vondorapiwa, vopedza kana denda rakakurisa vanoiswa kuzvibhendleya zvakati kurei.

Mitombo dzedu dzinotengeserwa inosisa kunge yakarongedzwa zvakanaka kuitira kuti muntu akanyamura ariko unongoti ndinoda mutombo uyo unenge weitoonekwa nekuti wakarongedzwa.

Munogara mutombo munosise kunge mwakarongedzwa zvakanaka uyezve munosisa kunge mune munthu anoziya ngezvemitombo dzirimwo mukatimwo kuitira kuti isusu tinotenga tapindamwo asazotironzera zvekunyepa kana kutipa maphirizi asiriwo.

Munotengeserwa mutombo munosisa kunge mune ndau yakahlamburika yekuti vantu vanopinda vakawanda veibvunza mitombo dzawo veitenga veipuwa zvakanaka .

Tine ndau dzinotengeserwa mitombo zvakaita mumadhorobho, ndau idzodzo dzinosisa kunge dzakaisa zvikwangwani kuitira kuti andu vasarashika vanasakuona kuti apa ndopandau panotenheserwa mitombo.

Munotengeswa mitombo munosisa kunge mune mitombo dzeshe dzinoda vantu kuitira kuti patinogumamwo teida mutombo nguva imweni tanyorerwa kuzvibhedhleyayo tisautama ngekuti tikautama muntu unofa saka vanosisa kutora mutombo dzese veisamo.

Munogara mitombo dzedu tinosisa kunge teiziya hedu kuti ingaa nguva yekunaya amupindi mvura. Nguva iya yekupisha maningi iya hamupindizve zuva mitombo haidi izvozvo zviro zveshe izvozvo.

Mutombo yedu inosiso kugara mwusingapindi zuwa mwusinganayi izvi zvinobatsirazve kuti irambe yakanaka isingazourayi antu ikatsva ngezuva inoita zvisizvo .

Pachibhedhleya pedu panotengeserwa mutombo panosisa kunge pakanyorwa kuitira kuti paoneke ngekuti tatumwa waya zviya ngemadhokoteya kundotenga mutombo paonekwe zvakanaka.

Mitombo yedu inosisa kurongedzwa zvakanaka muchibhedhlera umo mainogara, kuitira kuti pachasiyiwawo umweni asinganasi kuziya ngezvazvo, unoningirawo kuti uyu mitombo dzakafanana, aazopesanisi.

Mazuwanaya madhokodheya anopinde muantu penenge pakaunga-ungana vantu veirapa kunenge kune chitenda chinenge chiriyo veirapa veiti panotanga kumbotiemesa veiona kuti muntu wakareba zvakadini vopedza vomuisa pachimuchini chavanoningira kuti dambudziko raanaro naro rinozwinyi ozomitaurira kuti ngarizwai.

Pavanenge vachitenderera muzvipatara, muzvikora, mumachechi, vanosisa kutenderera vakawanda, ngenyaya yekuti vanenge vasvika pakaungana vantu, saka madhokodheya anosisa kunge akawanda, uyu obata uyu, uyu obata uyu ,vantu veyitorapika ,vantu veyitodarika.

Vantu vanotironzera ngekuti kurikuuya zvirwere zvinobudikidza ngekunge tarumwa ngendunga. Zvirwerezvo tinosisa kupuwa zvinovhara ndunga kuti dzisapinda mwatinenge takaata. Zvirozvo zvakakosha yaambo.

Vaayo vanohamba veitibhiira ngezvekukosha kweutsanana, vanobva vatisiira zvee nezvinovhara ntunga kuitira kuti tisarumwa ngentunga, tinosisa kumbaatozvivharira zvakanaka.

Pane vanounganidza vantu vangaa ana adoko nemamai. Veivaunganidza veiti,"Uyai murapiwe denda rakadai." Vantuwo tinosisa kuvayaiya teiningira kuti vabva kune zveutano here uye pavanotigadzirira mutombo tinosisa kuumwa, ngekuti zviro zvinoshanda izvozvo.

Paya pavanotikokorodza kuti tirikuuya tirikurapa nguva yakati munzvimbo dzakadai. Tinosisa kuungana toendayo kunorapwa mahala vanenga vakatigadzirira mitombo dzemahala eirapwa.

Antu anohamba eihambira antu mumamuzi tinosisa kuvaremekedza nekuti vanenge atihambira kuti uyai murapwe henyu mahala. Anoramba eitironzera maringe nekukosha kwezvirwere izvi, nekudziirirwa kwazvo.

Vantu vanosise kuhamba muzvikora ,mumachechi veironza kuti kirikuuya denda rakadayi. Veiuyawo vakavhara muromo kuitira kuti vanenge veironzerwa vanase kuona kuti shuwa rimbaariyo denda iri. Tinosise kuyayeya zvakanaka pavanoronza waro.

Kune vano hamba veiti bhuyira neku kosha kwezve ku rapwa zvirwere zvinenge zviriyo pa nguva iyoyo veiti kurudzira kuti ti ndxoke zvino ndxokwa kuti tisa batwa nge zvirwere zvo.

Antu eutano anohamba eikomba antu kuti mujonga haina kunaka. Kumbunikidza ana hakuna kunaka zvirozvo zvinobetsera mundaramo yevantu, uyezve vanenge veikurudzirazve kuti vana vasaurwa vachakatsonga. Vantu vaya vanohamba veimbaita mishando.

Nguva zhinji tikaona vantu veutano vawanda vazhinji vanenge veiita ekupinda mumamizi veironzera vanthu ngendaa yeutano saka tinosisa kuti vakapindawo mumambatso tivayayeye zvavanenge veironza zvinenge zvine chekuita nendaramo yedu.

Gore rega rega tinosisa kupuwa antu anotifundisa ngekuda kweutano. Anenge eitironzera kuti tinosisa kushamba maoko mukati mwemambatso mwedumwo kunyangwe tabve kuchimbuzi tinosisa kushambe maoko edu.

Kune madhokoteya anohamba eironzera antu maringe ngezvedenda rinenge raonekwa ngemushini kuti riri kuuya ringada kubata ana adoko. Vanomba kaka matende avo vokokera antu kuti auye abairwe.

Nguwa zhinji vanoita ngezvekutaurira vantu kuti kuri kuda kuuya denda rakati vanosisa kunge vane madhindindi zvinokoka antu kuti aungane opedza hawo ozoaronzera kuti taunganidza imwimwi nenyaya yedenda rakati.

Kune vaya vanohamba vachirapa vantu muzvikora mwo, vanosisa kunge veinasa kuona kuti vantu vatahambira muntu weshe wabairwa ere mutombo wekudziirira denda rinenge razi ririyo.

Kune vantu vakawanda vanosisa kufundiswa nezvekungwarirwa kunoitwa ana mumambatso umu. Kunyanya vanamai ngekuti nguwa imweni baba anoenda kwaanoinda tisu tinosara naana. Saka tinosisa kuziya taenda kuzvibhedhleya tikasvika weya kuchifundiswa tiyaiye zvinenge zveifundiswa, zvakakosha mukati mewanano.

Baba na mai vanosisa kuwirirana mu mambatso mwawo mwo vanosisa kuva ne rudo mukati mwe mhatso mwo izvi zvinopa vantu vakava komberedza kuyevenyuka kuti vantu ava vakagara zvakanaka uye vanosaisa kurumbira kamwe homwe dzavo.

Patinoenda kuzvibhedhlera isusu tinondoronzerwa maringe nekuti munguva inweni ndakazvitwara ndinondobhuyirwa zvemene-mene zvinodiwa pamundu akazvitwara uyezve tinoronzerwa kuti mwedzi ingaita mwedzi munganai kune vasingazii vaya.

Madzimai akazvitwara pamutemo pemene-mene, anosisira kuti eienda kundoningirwa, aendewo nemwamuna wakona. Zvinonaka kuti paya peunonge weiningirwa kuzi murwere, munoningirwa mweshe nemwamuna wako.

Baba namai aripambatso vanosisa kumbatodanana zvekuti chero vana vanotoonwo kuti vana mai vangu nababa vangu vanodanana zvirozvo zvakanaka kuitira vana kuti vasagara veifunga funga zvakashata vanoonawo kuti baba vangu vakagara zvakanaka namai angu zvine utano zvirozvo.

Baba namai vaeimumbatso vanosisira kurongera pamwe nemwamuna wawo zvirozvo zvakanakire kuti mumbamwo munogara mune mufaro kunyangwe vana vakaona vanokoperawo zvakanaka mune ramangwana rawo.

Kune vanoonawo ngezvekubarwa kwevana nekugara mai nababa mumambatsomwo vanosisa kutionesa taenda kuzvipatara veitora ngazi yedu veitibhuyira kuti ichakanaka ere .

Ana mai nababa mumbatsomwo vanosisa kuronga mhuri kubudikidza ngekutsvaga mapilizi ekuronga mhuri aya kuitira kuti zvivana zvisa chwinyana kubatana ,zvisiyane ngemakore.

Kune vanohamba veifundisawo ngezvekurongwa kwemhuri vanduvo tinofanika kuvayaiya ngenyaya yekuti vanenge veitibhira zviro zvakanaka mukati mendaramo mwedu tinosisa kunase kuvayaiya.

Muri mumhatso muri baba namai munosisa kumbatodanana zvakanaka zvirozvo izvozvo azviunzi chitenda kugara muntu akasheka zvakambanaka zvinodiwa muutano ndiwo utano hwakanyanya kukosha uwowo.

Mazuwa anaya, muzvikora, nemuzvibhedhleya mune vanohamba veipa zviya zvokuvhara kuti ngazi isabuda. Zvinovhara ngazi kuti isabuda, zvinopuwa pachena, kubatsira vana vechisikana .

Taendawo kuzvibhedhlera isusu anamai tinosisa kuronzerwa ngemadhokodheya edu mushure mekunge taenda muzvibhedhleramo anosisa kuto ronzera kuti ana anobatwa zvakadai .

Baba namai varimumbatsomo avasisi kutukana tukana ana eizwa zvinopa kuti ana akure akavenga chinozi kuroorwa saka anosisa kugara akadakara pamhatsopo eirongera pamwe .

Tinosisa kuti ana vacho tavabara tinosisa kufundiswa zve kuvarera taakuma kanyi kwedu iyo kuitira kuti ana akure zvakanaka

Muno sisa ku ronzerana muri mu mbatso zviya muri baba na mai kuti vana vedu ava to varera zvakadini mei betserana ku funga mu mbatso mwo.

Mangwanani techimuka zviya tinosise kumborumba rumba topedza totwasanudza twasanudza muiri wedu uyu kuitire kuti ngazi ihambe zvakanaka mukati mwemuiri mwedumwo ngekuti tikade kungomuka togara ngazi aihambi zvakanaka.

Nyama dzedu dzemumwiri mwedumwu hadzisi kungomuka muntu wongoti tende. Unosisa kumboona kuti wazvitwasanudza-twasanudza here wapedza womborumba-rumba, wombobuda mvura inobuda mumwiiri mwako, wapedza wochigeza hako.

Patinobva kundorumba paya mangwanani dai madekoni. Tinosisa kutora mvura yakawanda ngekuti tinonga tapungura imweni bvura mumwiri mwedu. Tinosisa kutora mvura tozvimwaya-mwaya imweni tomwa kuvedzera mvura iya yambobuda.

Tinoda kubonga yaambo tikanyamboenda kundorumbayo kune vanenge variyo veutano eitidetseredza-detseredza dai wawa unosisa kurumba pane veutanopo vanokusunga-sunga kusvika usvike kuzvipatara.

tei muka zviya ungadai mangwanani aya unosisa kumuka totora topfe todhloka hembe dzedu dzokurumbisa. Torumba topedza totwasanudza nyama yedu zvinobetsera kuti ngazi yedu ihambe zvakanaka.

Munhu unosisa kuti mangwanani ega ega womuka, wopima hako nguva yako, wopedza worumba. Wapedza kurumba, wotwasanudza maoko, makumbo, zvichienda zvakadaro kuitira kuti ugwinye muviri wako.

Mitombo yedu mwatinoenda kundoitenga mwuya, tinosisa kunyasa kubaa ronzerwa zvakanaka kuti mutombo uyu tanhutu munosisa kuumwa mwakaenda mwakadai. Tinosisa kunyasa kuyaiya zvaanenge eireketa munhuwo.

Tika pedza kurumba mangwanani aya ne madekoni tino sisa kutora mvura yedu yaka wanda tomwa tapedza tondo shamba kuitira kuti ziya riya ra tinenge tabuda tei rumba ripere.

Mutombo wavayo mazuva anawa umweni kyri kumuka mangwanani aya worumba vopedza votwasanura muri dzawo zvinodetsera dzunenge dzamera kuhamba dzinotsukunukawo kuhamba.

Tinosisa kuti mangwanani egaega tomuka toita zvinoita kuti nyama dzigare dzaka gwinya unoda hake kurumba orumba maningni weipedza weizvitwasanudza twasnudza wo nyama ijaire kugara yakagwinya.

Mazuwanaya kwane zvimishini zvinotidetsera patinenge teida kumuka teirumba paya tinoenda pazvimichini torumbapo zveitipa nguwa yekuti warumba nguwa yakati zvinotozviita zvega.

Mazuwanaya chirungu chawanda atichamuki teienda Kuma giraundi korumba ngetsoka , takurumbira pazvimuchini tinomuka mangwanani totopinda mumbatso medu mune muchinidzo torumba kubabuda ziya kuti tekwe teke yapedza tozoshamba hedu.

Kwotinoenda kundorumba kubanzeyo tinosisa kunge tiine zvimuchini zvekutesitawo kuti mwana uno unoda kurumba, ngazi yake irikuhamba zvakanaka here. Nguva imweni wakuvara, tinosisa kunge tiine zvimichinizve zvinomuona kuti wakuvara zvakadini.

Mazuwanaya zviyungu zvabawanda munyika. Foni yemene inokukomba kuti iwewe une dambudziko rakati asi yakukomba tinosisa kuenda kuzvibhedhleya kundonasa kuningirwa ngomuchini topedza tochipuwa mutombo unoita kuti tishandise.

Mumafoni mwedu umu mwaane zvirungu zvakawanda. Kune imweni inokubhuira kuti iwewe unoneseka nedenda rakati. Saka munhu unosise kugara une zviro zvako zvakakwana pamhatsopo zvekutsanziridza tsanziridzawo unoiti ndaita dambudziko rakadayi nekuende kuyani kunorumba ana kuyani teidetseredza detseredzawo anenge akuwara uya.

Mazuwa anaya zviovhaovha zvedu izvi zvinotironzera nezveutano asi zveutano zvinoizvi tazvironzerwa zvinobhuya nekuti dai tineutachiwona wemene tabhuyirwa ngatirumbewo kuzvibhehleya tochindonasa kuti taonawo pazviovhaovha pedu kuti tine denda rakati ringarapika sei?

Madhokoteya edu mazuwa anaya, akufundisana einingira muchiovha ovha mavo einingira zvirwere zvinenge zviriyo veifundisana pachavo kuti aziye kuti anozviziya ere uyo asingazvizii eifundiswa ipapo zveienda zvakadaro imwomwo.

Mitombo yedu yechibhoi tinosisa kuti patinoenda kundotsa paya tisatuma ana. Ngatiende temene ngeusharukwa tosvika tonyatso kutora mutombo vedu touisa pakanaka tozopa varwere vedu.

Mitombo yedu yechigare mizhinji yakona tinotoikaya zve kuita muriwo, mizhinji yakona tinoikaya kuite michero dzemene, inoshanda inodetsera zvisingaiti.

Mitombo dzedu mazuwa anaaya dzawanda. Tine mitombo dzakawanda. Kunyange mafunde emene anoita kuita mutombo. Anorapa. Mazuwa anaaya muntu weshe warwara unozwi imboryayi sadza remafunde, imboryai sadza rechakati.

Mitombo dzechibhoyi zhinji dzinomera, pashi wopedza wondodzikaya. Dzimweni dzemene dzakatoita sekuti ibhonjisi asi risiri haro. Wokaya mashakani adzowo wokuya, woisira muzvikari wopa vanenge veirwara.

Mitombo yedu tinosisa kuti taitsawaya pane yatinosisa kuti tatsa toimwirisa yogara yakaiswa mumabhotoro teizongotengeswa hedu teiona mari.

Mutombo dzedu dzechibhoyi muzhinji yakhona inotoshanda aina kumbonyanya kukura maningi zvimaruva zvinenge zvakangomira zvakati sanga zvinotorwa zvoiswa pakanaka zvoanikwa mungaa mumumvuri zvoiswi chwanywa chwanywa zvoiswe muzvibhotoro.

Mitombo yedu yechibhoyi mizhinji yakona inoda zvinopipidzirwa muchindondo haisi mapoto ariyo mazuwa anaya esimbi aya kumbati muchikari muchindondo chakavhurika chisina kuvharwa kwai ndokuti inyatso Shanda zvakanaka wozoosa mubhohleya haivhurwi.

Mutombo dzedu dzezvibhoyi muzhinji dzakhonaa dzinotambarara semadima. Mitombo idzodzo tinosisa kudzidzura torora midzi dzacho dziri pasi patinoisa pakanaka pakashamburika kudai tochigadzira mitombo dzedu.

Mitombo dzechibhoyi mazuva anaya dzirikukurudzirwa ngekuti dzinobarapa dzeibva ngemukati kusvikira dai ironda ririmukati rinoenda kunobuda pabanze vochiona kurirapira riripabanze .

Mitombo muzhinji yechibhoyi kudhaya akuru aiti aikumwi ngemuntuu weshe weshe inoda muntu anenge akachena asina kusvipa ndokuti inase kushanda zvakanaka.

Mutombo muzhinji tinouye kuirya futi kuiita michero mitombo muzhinji yechibhoyi. Inoti iyo michero, iyo mutombo, zveienda zvakadaro. Saka tinosisa kudzingwarira mutombo dzechibhoyi.

Tinoda kubonga yaambo kumutombo dzedu dzechibhoyi muzhinji dzakona hadzo dzinoda kundoti hadzo wandodzitora wodziisa makanaka. Waisa makanaka wopawo kuvantu vanenge veirwaravo. Adzimwimwani ngekuti adzitengeswi kungondotsawo wouya wopawo uyani usingaiziyi.

Mitombo yedu yechibhoyi tautorashira .Tinosisa kundounasirira pakanaka. Inini mutombo mizhinji yechibhoyi ,aidi kuanikira pazuwa ,tinosisa kuianikira mumbatso.

Mitombo yedu mizhinji imweni inoita semaruva epamhatso asi inombashanda tikaitedzera mitombo yechibhoyi iyi inongoda kuteedzerwa zvinodiwa .

Tinosise kuti zvemitombo dzechibhoyi kuya kunemasamba ariyo mazuanoya, masamba anaya anozi anosuka zvigaa zvedu ,zvinosise kusukwa kusvika zvatitotoo, zvirozvo zvakakosha kumuntu wemuntukadzi.

Mutombo dzedu muzhinji dzinonasiridza sipho, dzinonasiridza mafuta emene ekudzora, dzinonasira zvakawandawanda. Tinosisa kudzibata zvakanaka, kakurutu riya rinozi gavakava riya rinorapa huku nei nei, rinogadzira zvakawanda muhope yemuntu.

Mutombo muzhinji dzechibhoyi, taakuti taunasira zviya, toubeka muzvibhodhleya zvinoita sezvechiyungu. Vantu mukasato bhuyirwa kuti adzisi dzechiyungu, amungato zviziyi, zvinonga zvakabaa khomba kuita zvechiyungu zvemene.

Mutombo yedu yechibhoyi tinosisa kuiisa pandau yakanaka tabva kundoichera mumakomomwo. Tinosisa kuiisa pandau yakanaka kana uri wakaita kuti ngewemvura-mvura uya tinouisa mubhohleya kana muhari.

Mitombo dzedu dzechibhoyi mazuwa anaya dzakunasira futi nemaphilizi echiyungu anozoiswa muzvitoro zviya. Anenge abuda mumitombo dzedu dzechibhoyi ende dzinobaashanda.

Mitombo mizhinji yemushango tinosise kutoihambira kweinenge iri tosvika totsa topetuka kumba. Tapetuka kumba tounasira zvakanaka. Imweni inosise kuto asirirwa mwona mushangomwo.

Mutombo muzhinji dzechivantu idzi hadzidhibaniswi umwe naumwe unomira muchiro chavo. Vantu vasharuka vekare vaiva nepokutodzisira dzaidzisingaiswi peshe-peshe dzaiiswa muzvivenda. Veinasira unoda kupishwa veipishira muzvivendamwo.

Mutombo muzhinji unonasirwa ngegava kawa uchipuhwe gava gava rineri rinonyanya kunasire dziya Dzejuzora zora dzekugeza zviro zvo zvinoba nyasa kutsetseka ganda.

Mitombo yedu mizhinji yakona takuiisa mune zvekuisa makaita mumurivo-rivo, ona hai yeitibetsera zvinenge zvakaita sezvimashango-shango zvozi paya panobikwa murivo tsvee, ngechekure zvinotibetserazve.

Mutombo dzedu dzakakosha asi teihambawo mwadziri umwo tinosisa kunase kuona matinotsika nekuti mune manyoka arimwo umwomwo, mune zvinoruma zvakawanda wanda tinosisa kuti teipinda munototora mutombo tombotaurira vari kumbepo kuti tichambopindawo.

Mutombo yechivantu vazhinji vakuitoravogadzira masamba ekuti vantu vamwe tii asiwo masamba anaya mazhinji adi kuisa suga kutomwa yakadaro kuitira kuti anase kushanda zvakanaka mumwiri mwedu.

Mitombo muzhinji yechibhoyi inotidetsera, pamatambudziko aya anenga ari mundani kuzvirwere zvakaita sezvemundani zviya zvekuryiswa, azvidi zvibhedhleya, zvinombaada mitombo yechibhoyi.

Mazuwa anaya kune mitombo dzechibhoyi dzekuti ukaimwa nguwa imweni unenga une ngazi inenga yakaungana mundani inodusa ngazi yeshe nemvura dzese dzinenga dziri mundanimwo.

Tinemutombo dzakawanda dzechibhoyi dzinonasira angava madhiringi ekuti vantu vanomwa inonasira futi dzeirapa warimwa kudaro rinenge reitokurapazve.

Mitombo yedu yechiboyi zvinosise kuti inotsiwa ngevantu vanonatsa kuiziva nekuti mabhuti arimushango ,mazhinji akafanana ,saka nguva imweni unozorashika woita sekuti ndoona bhuti uya waiziya izvo andiopi.

Mitombo yechibhoyi mazuvaanaya aichanyanyi kuera zvayaiita kudhaya, kudhaya mutombo taiemera kutobhuyirwa kuti vaizongokukomba hako vaingokarokukukomba asi kuunasira kwakona vanga vasingakubhuyiri hino mazuvaanaya tikanyambobaya pafoni tinouningira toona kuti unoshanda zvakati.

Mutombo muzhinji dzaayo dzaakubva mumutombo dzechibhoyi. Vantu vazhinji vaakunasira mitombo dzechibhoyi vachiita maphilizi. Vaakunasira mitombo dzechibhoyi, vachiita kuti dziite dziya dzekumwa, dzemvura dziya. Saka dzakakosha mitombo dzechibhoyi idzi.

Mitombo dzedu dzechibhoyi nguwa zhinji dzakunasirawo sipodzo nemafuta ekuzora kuhope dzinonasira zvakawanda wanda mitombo dzechibhoyi saka tisadzitorera pashi.

Mitombo yechibhoyi tinosisa kuti teiyishandisa tiise pakanaka yeimwiwa nevantu vanenge vachifana kusisa kumwa haikona kuti muntu weshe weshe .

Mitombo yedu yechibhoi yakanaka mazuva anaya atopona anaya tinosisa kuziya kuti mutombo ngeve mene-mene ere. Nokuti mumashango umu mazara zvimashango zvakafanana- fanana rimwe gore amweni antu akazombofa atema akuma gavakava risiro.

Zvimutombo zvizhinji zvechibhoyi zvimweni zvakambaita zvinhu zvemahara. Unombafunga weitoti dai chishangowo zvacho chakangomera, izvo chakatwara upenyu hwevantu vakawanda vanoziya ngezvacho.

Mitombo yedu yechibhoyi, imweni yakhona weitohamba waya, ine zvivana, zvainobara, saka unozvitora zvana zviya wotorya zvako, wobatsirazve zvakangodaro.

Mitombo yedu mizhinji yechibhoyi inobuda maruwa. Nguva imweni maruwa wo anoshanda. Amweni wo mashakama anoshanda. Amweni wo, mudzi wemeni unoshanda.

Mitombo dzedu zhinji amweni anototi nepatinobika payani tinosisa kutora teiti tsvee mbichana teibika dxakaita semuriwo dziyani zvirozvo zvinodetsera tinoramba takaite atano.

Mutombo dzedu dzechibhoyi dzimweni akaita maruwa anotosimwa pambatsopo saka tinosisa kuchengetedza maruwa pambatso pedupo kuitira kuti anotipazve mutombo anotipa mbepo yekufema.

Mitombo mizhinji yechibhoyi tinosise kuti tainasira toibeka pakanaka kuitira kuti vana vasagumira patinenge taibekapo.

Mitombo yedu yechibhoyi tinosisa kuti taunasirira futhi usagara mweshe mweshe unosisa kugarawo kusingagumi ana adoko ngekuti ana adoko anoshanja azhinji akhona yei unotama kuziya kuti mwana wako ere unogona kutoisa kana mavhu mumutombomwo.

Mitombo yedu yechibhoyi tinosise kuti taitora mumakwenzi umu, tinosise kuisa pandau yakanaka pakachenawo pekuti munhu einyambomwa unosisa kudakara ngezvaunonga wakaita mutombowo.

Mitombo dzedu dzechibhoyi patinodzitotichira paya zhinji hadzidi kugara dziri mupepa ratinenge tabva naro tinosisa kudzitambanudza toisa mumphatso makanaka topedza todzisiya dzirimwo dzoomeramwo imwomwo.

Mitombo yedu yechibhoi tinosisa kuibata zvakanaka kakurutu patinongoitota kumakwenzi iyo tinosisa kuuya nayo pamuzi toita zvinoda kuitwa totoisa pakanaka.

Mutombo muzhinji ukasawuona zvakanaka unoti ngedzemahala mumashangomwo izvo dzinoshanda, dzinobanase kuda kungwarirwa mitombo idzi. Kudhaya vantu vaimbanasa kudzitenderedza vasingadzitemi.

Mutombo yedu yechi vantu tinosisa kuti azi ma shakani anoshanda tomabata zvakanaka mashakani wo toma tswanya tswanya muduri toisa patino maisa pakanaka vantu omwa hawo eyi rapika.

Mitombo dzedu dzechiantu mazuvano takudzi nasira ,teidziisa kuchiyunguyo zviro izvozvo ndozvatoyo mazuva anaya, kudhaya kwainzi wechiyungu uri wega wechiboyi uri wega ,hino mazuva anaya dzechiyungudzo dzotogadzirwa nemakwenzi.

Mitombo yedu yechibhoyi tinosisa kuti tikaichera tiisewo masingagumiwo vana kuitira kuti vasautambisa ngekuti unozoshanda zvakanaka mutombo uwowo.

Mitombo yedu yechibhoyi tinosise kuti tainasira, tinosisa kunasirazve mitombo yatinoisa mizvigubhu zvatinozotengesa. Vantu vazhinji vaakudakarira mitombo yechibhoyi kudarika yechiyungu.

Tinosisa kuti tikati tisime maruvavo anozonge anenge ane mutombo. Tinosisa kumadiridzira zvakanaka hatisisi kungoti kuti koso tatomumutombo antu anozotora neasirivo, haasi eshe maruva anoita mutombo.

Mitombo yechibhoi yakanaka, inokurudzirwa mukupona kweraramo ngenyaya yekuti amweni tinongoita zvekuitsenga isina kubikwa, kwakutoamba ngekutsenga, chinonyarara chirocho chinenge cheirwadza.

Mitombo mizhinji yechibhoyi tinotora toobika kuitawo miriwo imweni tinotora midzi dzakona toipipirisa toisa muzvibhodhleya.

Mitombo muzhinji tinosisa kunaso kuningira kuti ndidzona here mitombo dzechibhoyi ngekuti zvimaruva zvimweni zvinombauraya, asi zvikatorwa nemuntu anoziya manje, zvinonase kurapa kwembaeme..

Mutombo dzedu dze chibhoyi tinosisa kuti tautsa tombo tanga isusu vau nasira waro tombomwa kuitira kuti tisapa vantu zviro zvino uraya zvirozvo zvinosisa kuramba zvakaitwa.

Mitombo yechibhoyi tinosise kuunasirira mwakanaka mwakahlamburika mwekuti tapedza totsvage zvibhodhlera zvedu toisamwo zvine mivharo yakanaka, tombonyera imomo.

Mitombo dzedu dzechibhoyi dzizhinji tava kudzirima mumamuzi dzinenge dzitori mitombo yakaita maruwa dzinodetsera kuti uri pamuzipo hauchaneseki nekuenda mushango.

Mitombo dzechibhoyi mazuwa otopona anaya ndodzatowanda kudarika dzechiyungu, wabuda ngeapa wati uyu unorapa chakati nomashakani omamengo akuzi airapa kudhaya tangatisingazvizii kuti anorapa cheshe cheshe chakurapa mazuwanaya Saka mitombo dzechibhoyi dzotoda kupetukirwa.

Mitombo dzechibhoyi dzakanaka, asi tinosisa kuiona kuti mutombo uyu ndiwona ere wemene uyezve unosisa kundotsiwa ngemuntu anonasa kuziya ngezvazvo kwete kuti pandangomukira ndoti ndinouziya. Tinouraya vantu tikadaro.

Mitombo yedu yechibhoyi mazuwa atoopona anaya azhinji anougadzira oisa muzvibhodhleya otouisa muzvitoro. Ndodzotonyanye kudiwa ngeantu kupinda dzechiyungu.